Mokonzi ya mboka ya etonga ya Brazzaville, liboso ya mesa na ye eza na micro pe eza na ba buku oyo azo tanga na nsima na ye pe eza na bendele mibale.

Oyo eza bendele eza na langi ya pembe, kasi makomami na yango eza na langi ya mwindu pe ndeke eza na langi ya moyindo.

Ba gomba mibale ya minene pee enable eta na katikati nango pee mayi Ezo cola ñakati nangi pee ba mabanga

Oyo eza misapi mineyi ya mwana mwasi, kasi misapi yango nyonso elati pete na mosapi moko elati pete mibale.

Mwana-mobali atelemi kasi na mokongo na ye amemi saki eza na langi ya motani, pe na nsima na ye eza na jardin ya kitoko pe na ba pembeni eza na escalier.

Molangi ya vigno pe na nsima na yango milangi ya vigno eza ebele.na ba peau ya ba fololo mibale, vigno yango eza likolo ya mesa.

Motuka ya langi ya motani ya Coca ezo leka na bala bala, pe na nsima na yango na pembeni eza na moto. Pe mituka misusu na mosika, mosika ezo leka nango.

Machine ya pembé mpo na kosokola bilamba. Soki bilamba no ékomi salité tiaka yango na kati ya machine oyo, po oyeba konika yango malamu.

Mituka ezoleka na nzela oyo ba bengi bus, eza na nzela pe na nzela yango eza na ba bordure eza na langi ya motani na langi ya pembe.

Buku oyo eza pe na makomami eza na ba langi ebele ekomami na langi ya mosaka, na langi ya motani, na langi ya pondu, pe emonisi makolo ya motu akoti na kati ya mayi.

Ba mapinga mibale ba telemi na nzela, bazo tala soki bato bazo tambusa mituka malamu. Kasi na pembeni naye pe mutuka eza na langi ya pondu, pe na langi ya pembe.

Sapato ya bana-basi ezali na se oyo eza sapato ya kitoko makasi, mpona mwana mwasi alata soki azo bima.

Bana basi misatu pe mibali mibale, bazo tala kitoko na koseka nyonso bana basi ba lati ba robe.

Zamba oyo eza monene eza na banzete pe matiti eza na lange ya pondu kasi na kati na yango eza na ndako mibale pe eza na singa oyo eleki na kati ya bilili oyo.

Bana basi ya kelasi ba simbi buku mibale, eza na langi ya mosaka pe kiti ba vandi eza na langi ya motane..

Kiti na mesa kasi kiti yango ezali na elamba ya liputa, pe mesa basala yango kitoko na elamba ya liputa pe eza na langi ya lilala.

Namoni zelo kasi na zelo yango ezali na nzete oyo esimbi epasola mpona mosala ya maboko.

Pondu na kati ya saani, mpondu yango eza kitoko, mpondu yango bakoki koliéla yango na kwanga, bakoki koliéla yango na fufu, mpondu yango ezo bimisa solo ya kitoko makasi.

Bato mibale bazo kumba pusu ba lati ba ekoti ya pembe na mitu na bango, pe na kati ya pusu yango ezali carakas ya mutuka.

Bato mingi batelemi liboso misato balati ba zambala bazali ba mindele na moko alati abakose.

Ba mapinga baza na minduki bazo kende bitumba, ba bilamba balati ya ba mapinga eza na langi ya pondu.

Bana-basi mibale ba pesani mokongo moko alati robe ya langi ya pembe, mosusu alati chemise eza na ba caro caro ya mike mike makasi pe pantalon.

Biloko na kati ya saani kwanga bakati yango mike mike, pe mbisi eza kitoko makasi ekalingami ya solo esengo na kolia.

Sani ya pembe na kati eza na ndunda, na mbisi, ya ko kauka, na pilipili, na thomson ya kotumba na pe na yango pe na fufu, na tomate, eza pembeni nango eza likolo ya mesa.

Nzete ya avocat pe eza na lange ya pondu, kolia avocat eza malamu mingi mpona bo konongolo bwa nzoto bwa biso.

Mapinga ya mwasi alati elamba ya ba kodo pe aza na monduki na maboko, pe na liboko na ye alati montre.

Ba kiti pe ba mesa eza malamu mingi po moto a vanda, po na ko pema pe likolo ya mesa , ba tiaka mayi to biloko ya kolia .

Molakisi ya mwasi na bana-kelasi na ye, ba misusu na nsima bazo sakana mibale misusu ya basi bavandi pe bazali na esengo ya kotanga mpenza.

Mesa ya pembe eza na sé na zelo kasi mesa Yango eza oyo ba bengaka na lopoto bureau.

Namoni oyo eza molangi ya kisi, kisi yango bakomi panadol.

Awa eza liboso ya ndaku, ndaku yango eza na langi ya pembe, pe eza na langi ya mosaka. Kasi eza oyo ba bengi ambassade, liboso nango ezali na ba fleur pe na ba nzete mibale.

Bato ebele bazotelema , bazotala ndenge nzela ebukani na mbula, kasi pasi makasi

Bato mibale bazo kumba pusu pe na pembeni yango motuka ya langi ya pondu, kasi liboso nango pe mituka mosusu ezali.

Oyo eza ekeko, kasi ekeko yango ezo monana te. Na nsima ya ekeko eza na ba nzete, kasi na nsima kuna eza na ndako oyo ezo monana malamu malamu mpenza te.

oyo ezali ekeko ya manekin alati elamba ezali na lange ya moindo makasi

Mokonzi ya ba soda avandi na kati ya bureau na ye pe na nsima na ye eza na bendele eza na langi misato na langi ya mosaka, ya pondu, pe ya motane.

Babeti ndembo, bana basi balati bilamba ya varèse likolo eza langi ya pondu pe na se eza na langi ya motané, kasi kasi ba entraineur na bango balati bilamba eza na langi ya pembé pe ya moyindo.

Mwana mwasi a kangi suki pe a lati elamba eza na langi ya mosaka pe misu na ye eza ya ko kangama, a tali na sé .